Ni ente z'enyankore. Egi empango egi ni siina, egi ni kiroko, yaaba eri enyena nitugyeta karoko, yaaba yaazaire nitugyeta kiroko. Endiijo harimu na ruyenje harimu ruhinda harimu na kyozi n'egi endiijo ni nshama.

Egi n'eka erimu abaana babiri bashemereirwe. N'obwire bw'akashana bajwire busha ahabwa ekibiga Kandi hariho abarikukora emirimo, hariho n'omukozi arikureberera abaana.

Ekishushani nikyoreka abantu ba Uganda obu baruga omu bukwatwa omu butegyeki bwabajungu ahansi ekishushani nikyoreka obu babaire bari omu bukwatwa bakaba bakomirwe emigoye ahaiguru ekishushani nikyoreka omuntu ahanikire emikono kworeka ngu arugire omu bukwatwa aha rubaju nebendera ya Uganda erangi zaayo nizezo

Ente bariyo nibagifunya kugigaruza omu kiraaro kwonka n'endwani eriyo ebateganiise munonga teyikiriize kuza omu kiraaro eriyo neerwana n'abarikugifunya

Omujumbi, omujubi w'ebyenyanja, yaahumuramu kakye naaza kutereeza obutimba obu yaaruga kutegamu ebyenyanja, ariyo ahumwiremu kuteereza obutimba bwe

Egi n'enyanja mpango munonga nungi eri aha rubaju rw'ebyombeko zoona niza kanyina kandi enyanja eijwiremu amaato kandi obwaato bwoona oburimu nobw'okukozesibwa ekyoma ekibarikweta yingini nihareebeka gye.

Emotoka yabarambuzi bari omui hamba omunyamaishwa aba nabarambuzi bariyo baaza kurambura hariyo akashozi kandi omu kashozi niharebekayo nk'enyamaishwa tekumanyika neha kwonka n'omwanya gw'oburambuzi egi emotoka nehweera abantu kuza kurambura.